Yili n wurim doya ka taabo nim ni chɛmsi kura gabi taba ka papu din shim nyɛ zaɣ sabinli kanka n doya ka tihi nyɛ din ʒɛ yili maa nyaanga

Daadama nima n zaya niriba ata n za zuɣusaa ka niriba ayi ʒia ban ʒia ŋɔ zaɣa yino tooni ninliha kpanjuaɣu zaɣa saɣasinli n tamya ka bɛ zaɣa yino tooni ka teebuli zaya ka tiɣisi kapu dibaata tam dizuɣu ka gbampiɛlli paya zaɣa yino zala adakani ka wuɣi o nuu ka amarika tuuta be o luɣuli zuɣu ka zaɣa yino za o tooni m mali buku tiri o ka zaɣa yino zaŋ o nuu labisi o nyaanga n za o nyaanga ka ye nosuɣu ni di liŋa.

Nirabaata n ʒiya nirabaayi ŋo ʒila tiŋa ka ninvuɣu yino ʒɛ zuɣusaa ka teebuli ʒɛ bi tooni ka bindira tamtamya ni binnyura bɛla diɣisi kapu nim ni n tamtamya ka ŋun ʒɛ zuɣusaa ŋo yɛla daliya piɛlli ka gbubi alikalimi ni buku

Salo n ʒiya dabba ata ʒiya bi zaɣ yini ka tooni ka gungoŋ ʒɛya ka paɣa ʒɛ n baɣaba paɣa maa nyingoli ni yɛri n biɛni yɛri maa shɛŋa biɛla o luɣuli paɣa maa zuɣu ni o zaŋla bini n loli

Daadama nim n ziya bi puuni shɛba nyɛla bini za zuɣusaa bi zaɣi yino zala yiɛduhirigu gbuni ka ye liiga dini shim nyɛ zaɣi piɛlli bi puuni shɛba zaŋla yee pɔbirisi pɔbi bi yehi la bi puuni so ye daliya sabinli ka di suɣi zim dabam dabam.

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ dinni boraadɛ bɛni ka gala bɛni n ti pahi zaham ni manʒa boraadɛ maa di paai dibaanahi laasabu gala maa nyɛla dibaata

Doo n baari yaɣari palli o nuuni ka tangali mii bɛni ka nyɛ zaɣ dozim o nuchee ni o gala agogo o zuɣu ni ka o pili keep o nyɛla ŋun so jinjɛm ŋmaa o luɣuli zuɣu ka sanbood ʒɛya ka sanbood maa luɣuli zuɣu ka katawiya ʒɛya ka bi kohari kpaakpa maŋa di loŋni jiranbiisa bɛ o nyaangi ha ka mali nahangbaŋ bobli